duu ka niriba kpe m-be di puuni n-ʒi ʒiya ka bɛ zaŋ tuuta n-yeli ka teebuya ka di ʒe bɛ tooni teebuya maa kala biraun nyɛli bɛ maŋmaŋa shɛba liiga shɛŋa bɛ ye di nyɛla tampilim kala ka shɛba dina nyɛ zaɣ' sabila.

niraba ka bi ʒɛnʒɛya saa n mi ka kom kpɛba n di bi duri ka daai shɛŋa luhi ka bi va niɛma yina n ti paɣara ka shab kpɛ n ʒɛ kom maa ni ka bia chɛna ka doo gba ʒi kom maa sunsuuni shab tam duri zuɣu ka du shɛŋa na ʒɛya di bi lu

Duu durositɔɣu n nyɛli ka dabba ata ʒɛ dipuuni ka bɛ kpahi taabo nima n zali zali taabo maa dibaayi ka niŋ teebuli zali ka doo maa ʒɛ dipuuni ka so ʒɛ o nyaanga ka so ʒɛ o tooni yaha ka ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka doo maa dihira .

Niriba bɛ pam paɣaba maa sheba nyaɣi baaji nima ka dabba maa sheba pili zipilti ka sheba gba nyaɣi ka sheba gbibi bɛ fooni nima n lihiri di puuni jirambisa ʒɛ bɛ nyaanga ka palli maa ka bɛ niŋli zaɣa piɛlli ni tampilim kala ka paɣa so bɛ tooni ka gba nyaɣi baaji.

Duu ka paɣaba ayi ʒɛya ka do yino ʒɛ bi nyaanga ka gbubi spiika ka paɣa maa zaŋ kiraaw n zaŋ pili o zuɣu ka bi zaŋ bini buluu ka namba nim bɛ dinni ka bi zaŋ puli gabo ka o so skɛt ka paɣa yino ʒi o luɣuli

dabba bi niraba ata ni paɣa paɣa maa liiga maa zaɣ ŋmaa n nyɛli ka o zaŋ chinchin n pa o nyaanga ka pili zipiligu ka zipiligu maa zuɣusaa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka o zaŋ o nuu tiriti ŋunbala ka ŋunbala maa gbubi jaangbee ka wuɣi o nuwa ka bi piri namda namda nim maa zaɣ dozim

Doo ka o ʒi teebuli gbini ka so za o luɣuli ka o ʒi suɣulini ka paɣaba ka bɛ ʒia ni bihi ka paɣa so ʒia ka zaŋ bia yam o naba zuɣu ka bobi bob'piɛli ka so ʒin m baɣi o ka bobi bob'ʒee niriba ata ʒi o nyaanga ŋun maa sola chinchini ka bia ʒi o tooni.

Ashiptini ka paɣaba ata ka bɛ biɛni ka yino ʒɛ zuɣusaa ka ye liiga ka di kola nyɛ zaɣa piɛlli ka so ʒi tiŋa o pamla o zuɣu ka ye liiga piɛlli ka paɣa ʒi o tooni ka ye liiga piɛlli ka bobi bob'piɛli ka paɣa maa gbibi takara.

Paɣaba bɛ niriba ata ka bɛ zaŋ taha n zali bɛ tooni ka yino zaya ka gbibi soaɣu n koona ka niriba ayi maa gbaya taha maa gbini m paɣari bini ka gaɣa yelo ka di be tahali maani ŋun bala maa tooni ka gbambili zaya ŋun bala maa gbibi tahali maa n kuriya ka teebuli ʒɛ o nyaanga ka gaɣali tamya.

duu ka bi peentili di kala maa nyɛla tampilim kala ka bi zaŋ kuɣu n zali binshaɣu din pa kuɣu maa zuɣu maa di gba kala nyɛla tampilim kala ka teebuli ʒɛ di tooni ka bi zaŋ